Ashipti ni m boŋɔ ka barinima dondo bɛ goriti zuɣu ka bɛ kpehiriba koma bɛ zaŋla koma maa n yili yili kuriti din sansaya ka bari'guliba gba be dipuuni bɛ sheba zala zuɣusaa ka bɛ sheba mee ʒia.

Paɣasaribili n ka tizuɣu n ʒi ʒili ka gbubi shɛli o nuuni ka ŋmaligi lihiri na o ni ʒi shɛli o zuɣu ni maa polish nim bɛ dinni birash nima ni hee dai nim bɛ di puuni o ni gbubi shɛli o nuuni maa gba birash nim maa ni polish nim maa n bɛ di puuni ka gbubi liɣiri o nuuni ka ŋmaligi yulina ka bahi lari kuriti n sansa o tooni maa

kɔmaasi satɛri moɣisi n zaya ka jin pohiribi zan za di puuni lori dibaata n za n zaya ka niriba ʒɛ di gbani ka kamara mani kpagi o kamara kpa no ŋmɛli

Paɣisara ayɔbu n-wari kambɔnwaa bɛ zaɣ’ yino kam zaŋla binyɛra n-lo bɛ zuɣuri ni ka ye nyiŋgokɔriti ka piri bansi bɛ nuchɛhi ni ni bɛ bɔɣiri ni bɛ zaɣ’ yino kam yɛla kɛnte ka piri namdanima ka zaŋ binyɛra n-lo bɛ napɔnchɛhi zaŋ duna bɛ duna ni ka salo n-ʒiya yuuni ba

paɣaba n-ʒi kom taha ni bɛ zuɣuri ni ŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ayɔbu ka paɣ'yino ʒi kom maa ka gbubi baaji zaɣ'dozim laasabu o nuu ni kaŋmaligi n-lihiri na zoli n-tamiya ŋɔ sa tia ni di vari mii n-saya ŋɔ tia din saya ka ka vari mii m-bɔŋɔ ka mee me m-baɣi zoli maa

Duu n-ʒiya ka nachimba bɔbi ka che nyɛhi ka di nyɛla bɛ kali nɛma ka bɛ ye bɛ yɛla neen' ʒɛhiʒɛhi ka bɔbi tan' ʒɛhiʒɛhi ka bɛ shɛba pili zipilisaba ka so ʒi bɛ nyaaŋa ka ye biŋŋma' piɛlli laasabu o ʒɛla zuɣusaa ka so mi ʒi tiŋɡbani ni

Ashibiti puuni m-bɔŋɔ ka dɔkitanima mini neesinima ʒiya maʒina din lihiri niriba daalaafee zuɣu n-za n-zaya ka ɡoliɡoliya ŋɔ ashibiti maa puuni nyɛla zaɣ' vakahili ka bɛ zaa niŋ noosimakisinima

Ninkurigu n ʒiya ka baaba zaŋ tanpiɛlli n pobo ka gbubi mashini n chɛri o zabiri baaba maa pilila zipiligu ka kpa ninkpara bi ʒila baabirin shoop ka Anfooni nima n ti pahi faana ka di bɛ naabirin shoop maa ni

Daani ka kubɛ koha ʒiya ka so ʒi n baɣa o o ʒila palli noli ka salo chɛni palli maa zuɣu palli maa zuɣu loori piɛlli n ʒɛya ka salo n kuli chɛni ginda ka sanbood nim n nyaɣam luɣuli kam

Salin boɣali ni n boŋo ka nachimbi bɛ di puuni n mali pik ax nim gbira ka shab ʒira ka shab gbubi taha bihi maʒina ata n konɛti bɛ boɣali maa ni ka paapu ni goɣa goɣa li n goɣa ti taba ka so ʒi duli zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka lihiri ha

Taabo kaba n doya ka paapu sabinli kanka n pa dizuɣu ka yili lu n jaɣali ka bin ʒiɛ pa taabo kaba maa zuɣu di biɛhagu ŋmanila ʒiɛɣu ni yi ʒɛ ka tia sa yili shɛli din jaɣaligi maa nyaanga ka bi

Paɣaba anahi n boŋo Paɣaba ata ban chɛni ŋo paɣaba ayi n ʒi ʒili paɣa yino bi ʒi ʒili ka lee gbubi kpalaŋ o nuuni bi zaa kpabila bihi ka paɣa yino ŋun tuɣuriba soli maa ka o ʒi kpalaŋa o zuɣu ni ka

Kom n doya ka sitima nim panpa di zuɣu sitima din pa tooni ŋo nyɛla sitima zaɣ piɛlli ni zaɣ sabila ka tihi sansa kom maa nangbani kpaŋa ka lora nim gba zaa tamtamya ka jiranbiisa nim ʒɛ n baɣi kom maa

Nirabaayi n sa tanti ka ʒi di gbunni ŋi n yuundi Girɛda dibayi din gbiri tandi ŋo sa ka nirabaayi mii sheerina boɣali maa ni yino yɛla liiga piɛlli ka yino mii yɛ liiga ʒiɛ ban ʒi tanti maa nyaanga jɛrikan nima n ti pahi bokati ni ankora ni maʒini n ʒɛ bi nyaanga

Chinchina dabam dabam n ku paaki n panpa tabi zuɣu ka shɛŋa yili yili ya ka paɣa so do dizuɣu ka bahi lari ka teegi o nudirigu ni o deei binshaɣu kamani laɣari la ka gbubi foon o nuzaa puuni

bipuɣinsi ata nti pahi bidibibila n-zaya wari waa bipuɣinsi maa gɔbila chinchina bɛ nyɔri ni ka so shɛŋa bɛ shɛhi ni tantinima ka bɛ sansa ka zalizali kuɣisi ka niriba ʒinʒi di zuɣu n-yuuni ba bidibibila maa zaŋla chinchini n-gɔbi o maŋa ka so jinjam bila

Baanjira damgibu shee n bɔŋɔ ka laati nim yili yiliya ka bi niŋ koba laasabu ka di mali voobu voobu ka fulaawɛs tamya n ti pahi din nyahari gbunni ka diɣi gba zaa tabi Dikpuni

Silimiiŋ' paɣisaribihi ayi n-ʒiya ŋɔ ŋun ʒi tuuli maa gbubila baagi ka binʒɛhiʒɛhi be di puuni o yɛla neenʒɛhi ka piri sɔɣisi piɛla ka piri namda ʒee ka pili zipil' ʒee ka ŋun be nyaanga maa gba ye kootu laasabu ka pili zipiligu din ŋmani tampiligim laasaabu ka laatinima yiliya ka piɛri tamya ka binyɛra be di puuni

Sarati n niŋ bia n ba chɛchɛ ka o mini moto bari kpɛ tabi ni ka bia maa ma kana ti buɣo n ʒiya kuhura ka moto bari maa mali o maŋ wolisira ka so kana ti ʒiya n zaŋ foon kamɛra kpa n ŋmaara ka shikuru bihi ayi Bipuɣunsi gba mii nyaɣi bi baaji n zaŋ kamɛra kpa n ŋmaari sɛlfi ka laati niɛ

Konbon tiŋ polo nanim n ʒiya bi mini bi niraba bi zaa ʒila kuɣusi zuɣu ka bi toba lɛm zaɣ kara dibata ni zaɣ bili zaɣ yini

Nachimbi ayi n ʒɛya n gbiri galamsee nachimbi anahi n woligi ʒɛ mashin ŋo gbuni ŋo ka bi puuni yino kurim n zaŋ soobuli ni o tooi tandi niŋ mashin maa ni ka nachimbi anahi gba mii gba woligi n ʒi boɣali ŋo ni sa yino kurimmi ni o toogi tandi ka yino mii kuriya n paɣari bini tahapoŋ ni ka nirabaayi maa mii ʒi zuɣusaa

niriba ata n-wari waa ŋɔ paɣiba ayi m-be kpansi ŋɔ ka doo be sunsuuni ka shɛba ʒiya ka dala ʒi bɛ tooni ka bɛ ŋmɛri n-niŋdi ba shɛba mi ʒimi n-yuuni ba tihi n-sansaya ŋɔ

Nachimbi ata n ʒɛya ka niraba ayi maa gbuni heed pai nima heed pai yindi ʒɛmi ka bi niraba ayi maa laɣam gbuni heed pai yini n niŋ ka bi yɛn kpaala bin niŋ heed pai din bala la ni ka nachimbili yimo ŋun ʒɛya la mii yuunda bi ʒɛla moɣani ka ko biɛri dondoya ka tihi ni mori giliba

Paɣasara ayi n ʒɛya ŋo paɣasari so mii n ʒi bi nyaangi ŋo sa bi ʒɛla bi ni kohari binwola ni ʒɛ vari vari luɣu shɛli polo leemu nim biɛni kamantoosi nim biɛni n ti pahi applɛ ni konda nima

Jirambiisa dubu yim n-ʒiya ŋɔ jirambiisa maa biɛhiɡu ŋmanila di yuuya biɛhiɡu puuni di kuli tahitahimi ka antinanima tabitabi li di takɔriti shɛŋa vuɣivuɣimi ka pila niŋ ɡili li ka kɔɣa do di ɡbunni ka niriba zi n-ziya n-ɡili li lache m-pa bini zuɣu di tooni ŋɔ ka paɣa ʒiya m-mɔɣisiri bia bihim laasabu

Tipa ʒiɛhi ayi n ʒiya ka tankpaɣu bɛ bi lorini piiroda bibayi n toori tankpaɣu maa n niŋdi ba yino maa nuu goŋmi ka yino maa mii nuu teegi

shinkaafa puu m-bɔŋɔ ka paɣiba be di puuni bɛ shɛba gbangbami ka bɛ shɛba za zuɣusaa bɛ zaa zaɣ' yino kam pilila lɛm zaɣ' bihi din yɛn gu ba ka che wuntaŋa gbaai yihi bɛ puuni yino

Paɣisaribila n-dabiya ŋɔ ka jaŋ' bihi kana ka o mini ba diɛmda jaŋ' yino tamla o nuu zuɣu ka o teei kamani binshɛli ka o yɛn ti o la mɔri m-bili n-sa o nyaaŋga ŋɔ

Paɣa n ʒi duɣuli duu puuni ka o foon paya ka hita kaap tamya ka fulaawaasi gba tamtamya ka binyɛra yiliyili ya chɛriti kapu nima ka ŋmani tam maakuro weev zuɣu o nudirigu polo ka o bahi la bihi

bihi anahi n-siɣi za kuligi ni n-zaŋ bɔkatinima tim ni bɛ tooi bia maa gbubila kurigu bɔkati ŋun pahiri ayi maa pilila zipiligu ka gbubi gbambili bɔkati zaɣ'vakahili ka ŋun pahiri ata maa ka o gbubi gbambili piɛlli ŋun pahi anahi maa bin toorigu maa dii bi yi polo bɛ siɣimi n-za kuliga maa ni ni bɛ tooi kom

Teebuli n ʒiya ka bia mini o ba ʒi yaɣali ka shab mii gba zaa ʒi yaɣali teebuli maa zuɣu parantɛ nim mini pileeti nim b tamtamya ka bindira bɛ di puuni ka diriti panpaya ni su bihi mini fooki nima ka bia maa niŋ o ba nolini

Paɣasaribili n ʒɛya ka zipiligu laasabu pa i zuɣuni ka o zaŋ miss kolcha bini n zaŋ vuli o zuɣuni di wuhuya ni o dimi maa ka o nudirigu zuɣu paɣaba ayi n ʒɛya ka yino zaŋ cheek laasabu n mali tiro o nyaanga nachimbi ayi n ʒɛya ka yino gbubi maikuro foon n yɛra bi ʒila duu puuni

Namda kohagu ni n bɔŋɔ namda pabiti pabiti n ti pahi shuu nima namda pabiti pabiti ŋɔ n bɛ tooni ŋɔ shuu nim maa mii n yili yili nyaangi maa sa ka bi zaŋ matiriya nim gba n panpa n kohara namda pabiti pabiti maa bi zaŋla gaya n ti pahi binkobiri gbana n pahi malli n kohari maa

Shitɔri dundoli ni n bɔŋɔ ka silmiin paɣa ʒiya ka bihi guuna n ti bibiro bidib bili sani maa ŋun ʒɛmi ka zaŋ o nuhi laɣam taba n niŋ kamani aduwa ka o suhuri maa shitɔri ayi n bala shitɔ yinga peentila zaɣ sabinli ka bi sabi sabbu pa di dikpuna zuɣu

Palli n-ɡari ya sunsuuni ŋɔ ka ya maa pe m-pe viɛnyɛliŋɡa palli maa naŋɡbanyee ka ti' wɔɣilawɔɣila saya

Doo n-ʒi kuɣu zuɣu o dunoli ni ka laati yiliya ka o bihi ʒe m-baɣi o n-ɡbubi watamilonima ka bia sani ʒi o naba zuɣu ka o zaŋ subila n-ŋmaai watamilo n-niŋdi bia sani maa noli ni doo maa pilla zipil' sabinli ka piri namdamuna bihi maa zaa so bi piri namda ka ʒi o sani maa

Duu maa puuni peentila peenta piɛlli ka kuɣu ʒɛya ka dufɛya ata pa dizuɣu dufɛ ʒiɛ dufɛ chichɛra ni dufɛ tankpaɣu ka gbaŋ yɛrigi do tingbanni ka teebuli ʒɛya a binyɛra tam di zuɣu ka anfooni nim tabi di dikpuna ka laati yili zuɣusaa ka bi zaŋ fulaawaasi n zaŋ dihili nachiinsi

Kom ni n boŋo ka ŋarim dibayi pa kom maa zuɣu tuuli ŋarim maa niraba ayi n ʒi di puuni ka piɛɣu tamya n pahi ŋarim dinboŋo sa niraba ata n bɛ di puuni ka piɛɣu tam bi gba ŋarim maa puuni ka tihi piɛ n gili kom maa

Paɣasara n ʒi ʒiya bi zuɣu kpuni bi shab ʒila taha ka bi shab ʒi tahapona ka ʒiya bɛ di puuni bi zaŋla chinchina n gobi bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti ka piri namda nima ka takisi dibaayi ʒɛ palli noli ka salo ʒinʒiya n yuundiba

Diɛn dɛindiɛmdibi n ʒɛya ŋmɛri ka wora bi shab ŋmɛrila dala ka bi shab mii chaɣasiri binyɛra bi nuuni ka paɣasarili mii wora ka shab mii ʒɛya n ŋmaari kamɛra

Bipuɣunbihi ayi n boŋo bipuɣunbili yino ʒila kuɣu zuɣu ka gbubi afi ka bipuɣunbili yino dabi o tooni ka zaŋ o nuu pa o gbalpina zuɣu ka o vihiri o zabiri ka do so ʒi bi nyaanga ka bia so ʒi o luɣuli zuɣu ka bi so ʒi n baɣa doo maa ka zaŋ o nuhi n goɣa taba n muɣi o maŋ ʒiya

Paɣasaribili n dabi daani ka kuruga piɛla dibaata ʒɛ o tooni ka payanima be dipuuni o gbibila paya gaŋa o nudirigu ni ka gbambili ʒɛ o luɣuli zuɣu ka kamantoosi be dipuuni leemunima mpampa m be gbambihini ŋɔ aŋkora n ʒi o nyaanga ka kodu pa dizuɣu ŋɔ gbambihi gba n ʒi aŋkora maa gbini ka binyahari be dinni maa.

Paɣa kpɛm n ʒi kuɣu bili zuɣu n gbubi suu n ŋmahari waagashe ka kurifooti ʒʋ o tooni ka sala bɛ di puuni ka silba bili tam dizuɣu piɛɣu n ʒi n tabi dikpun piɛlli ŋo gbambili sabinli n ʒiya ka waagashe bɛ parantɛ ni n tam di zuɣu ŋo gbambili buluu gba n ʒɛya ŋo ka gaɣali ʒɛ o tooni kapu vakaɣali n tamya ka foon paya dikpun sabinli maa zuɣu

Matuuka yiɣirigu n ʒɛya ka silmiinsi sheeri na di puuni bi sheeri maa na ka gbubi la bi baaji nima paɣa ŋun bɛ tooni ŋɔ vari la bia ka bia maa la ka gbubi beebii ka paɣaba ayi ban gba ʒɛya maa gbubi bi baaji nima bi sheeri maa na ka gbubi bi baaji nima yino gbubi la baaji dozim ka yino gbubi baaji sabinli.

Teebuli gbuni ka so ʒiya ka teebuli maa zuɣu ka pileeti piɛla diba ayi tamya ka keeki be di zaɣ' yinga ni o ʒimi ka gbubi kapu ka koofi be di puuni buku diba ata m-pa teebuli ŋɔ zuɣu kɔnsi gba beni ni gilaasi kapu bukunima maa zaɣ' yinga zuɣu bin' ʒim m-paya

duu puuni ka paɣa ŋɔ ʒia ŋɔ ka shɛlifu tabi dikpuni di nyɛla dibaata ka fulaawaasi pa shɛlifu maa zuɣu n-zaligi bahina tiŋa di vari n-yiri ŋɔ na tuuli shɛlifu maa bɔgisinima ni kpama kamani tulaale n-tanya din pahi ayi kɔlibanima n-lunlu n-tamya nti pahi toli laasabu to' bila din pahi ata kopunima n-tamya nti pahi kɔliba piɛlli laasabu ka paɣa maa zaya n-yuundi li

Paɣa n ʒi tooni ŋɔ ka gbubi gbambili o nuuni ka zaham bɛ di puuni ka o ŋmaligi n yuundi o nyaanga ka paɣa shab mii gba ʒɛya ka zahama bɛ gbambihi ni n ʒɛ bi tooni ŋarim gba n ʒɛya ŋɔ ŋarim maa peentila zaɣ vakaɣali zaɣ piɛlli ni zaɣ ʒiɛ ka zoya bɛ bi nyaanga

Paɣa n ʒi kuɣu bili zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu bili tamya ka gbambili ʒɛ o naba tiŋli ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ ni sua ni chɛriga ni gbambili piɛlli tam di zuɣu ka kuriga mini di luŋ pili ʒɛ teebuli maa loŋni paɣa maa ʒimi n tabi dikpuni